Le agble me. Wokplɔ̃ lãwo kɔ yina ɖe gbe me eye wonɔ zɔzɔm le mɔ dzi. Ame aɖe le lãwo domi ye ɖeviwo nɔ lãwo megbe. Avuwo kplɔ̃ wo ɖo eye wokplɔ nyiwo kɔ yina ɖe gbe me. Ɖevi aɖewo lé ati ɖe asi eye ɖewo hã lé yi gã ɖe asi.

Kpovitɔ kple asrafowo le teƒe siaa. Wotɔ ɖe eŋu yi ke kɔna ame yina ɖe kɔdzi nenye be amewo ƒe lãme gblẽ eye kpovitɔwo ƒe ŋu yi ke wonɔna ame hã le afi ya.

Amewo le eho ʋliʋli me. Wòle gasɔ kum eye woɖɔ kuku heɖɔ gankui eye ame eve Do awu aŋutiɖiɖi eye ame eve do awu bluɔ eye wodo afɔkpa vovovowo eye gasɔ hã amedede vovovowo woe le wosi.

Anyigba gbadza aɖe dzi yi ke ati vovovowo le, egbe le. Elãwo le afi ma. Atiglinyi le afi ma eye ame aɖewo va to eŋu ɖe wo ŋuti nɔ ame aɖewo nɔ pitsa ɖem. Ame bubuwo nɔ hã nɔ wo kpɔm

Amewo nɔ anyi ɖe ati aɖe gɔme le agbɔsɔsɔ aɖe me eye wodo awuŋlaya wo katã wokɔ enu kɔ bla etaeye elãaa aɖewo le wogbɔ eye elãaa aɖewo le etɔsisi aɖe to eye amaa ɖewo lé ekpo ɖe asi.

Edzo nɔ bibim le xɔ aɖe ame eye edzo bi exɔwo. Efia nuwo eʋu geɖewo ƒe nɔnɔme si geɖewo fĩa eye amewo tɔ ɖe emɔ godoo nɔ teƒea kpɔm eye dzoa ga nɔ edzi yim nɔ bibim. Eʋu gã aɖe va yina.

Exɔ gã aɖe me, wodzra xɔa me ɖo eye wònya kpɔkpɔm. Zikpui bɔbɔe aɖe le xɔa me eye kɔziɔ nɔ zikpuia me, ekplɔ le exɔa me eye seƒoƒo le dzi, ee enunokɔpo hã le ekplɔ dzi, agbalẽ aɖe le ekplɔ dzi.

Kpovitɔ, etɔ ɖe moto ŋu, eɖɔ kuku ɖe ta. Nyɔnu aɖe, ŋutsu aɖe tɔ ɖe megbe. Ŋutsu bubu hã gale afi ma, gago aɖe nɔ wo gbɔ. Wotɔ ɖe xɔ aɖe ƒe ŋkume.

Amewo le hatsotso gã aɖe me eye woƒoƒu ɖe xɔ aɖe me eye ŋutsu aɖe le afi ma le nya aɖe gblɔm na wo, eye ame sia ame nɔ anyi kpo nɔ ekpɔ eye ame bubuwo tɔ ɖe ŋutsua megbe eye wolé nɔnɔmetata vovovowo ɖe asi woŋlɔ nu vovovowo ɖe edzi.

Amewo nɔ sɔlixɔme eye wonɔ gbɔsɔsɔgã aɖe me. Ame ɖewo nɔ atsitrenu nɔ zɔzɔm eye bubuawo nɔ anyi. Wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovowo me. Amea ɖewo do awu lɛgbɛ eye bu, ŋutsuwo do a, dzi kple anyi, atalɛgbɛ.

Amewo ʋuʋum le woƒe teƒe xoxo yina ɖe teƒe yeye eye wokɔ woƒe enunɔmesiwo ɖe asi. Ame aɖewo kɔ aba, ame aɖewo kɔ bagi. Wokɔ nu kɔ bla ta keŋ eye woyi na ɖe teƒe yeye fi yike wo yina. Ame bubuwo tɔ ɖe afima eye wonɔ woxɔɣ ɖe teƒe yeyea.

Ɖekakpuivi aɖe le xɔ me, emlɔ anyi eye wònɔ eƒe fefe nuwo ɖom. Ewɔ fefe nu vovovowo ɖe eɖokui gbɔ, eŋuwo le yike kɛte kɛ hã le me eye ewɔ nɔnɔmetata vovovowo ɖe eɖokui gbɔ.

Ŋutsu woame eve nɔ anyi ɖe Kplɔ nu. Ɖeka kaƒomɔ le akɔ me ne. Enɔ asi tem ɖe ɖeka dzi. Ele ga ɖe asi nɔ nuƒlem ela be dzinɔ dzɔm, ɖeka nɔ anyi dze ŋgɔ dee, enɔ eƒe akɔme kpɔm nɔ nu kom, alɔgbɔnu.

Amewo le takpekpe le xɔ gẽ aɖe me. Wonɔ anyi ɖe kplɔ̃ vovovowo ŋu eye ame ɖeka le atsitre, ɖa aɖeke mele ta nɛ o ye gaŋkui eɖɔ gaŋkui. Ame bubu aɖe hã le exa lé kaƒomɔ ɖe asi nɔ asi tem ɖe edzi ye agbalẽ vovovowo le kplɔ̃a dzi.

Wo ha dzim. Le ʋe ɖum. Wode dzonuwo kɔ. Wode dzonu alɔtsinu. Wobla ta kple kete. Wota kete ɖe akɔ. Woshi nu ʋe ʋe ʋe ɖe ŋuti kple woƒe mowo. Nyɔnuvia lé takuvi ʋe ɖe asi.

Amewo le exɔtuƒe eye wonɔ eba blum eye wokɔ nɔ kɔkɔm ɖe atigo aɖe me. Wode simiti kple etsi kple ekpeku kɔ kɔ ƒoƒu eye woblui eye wonɔ kɔkɔm ɖe atigo aɖe me. Eye atigoa me hã wobla ega ɖe atigoa me, ame siwo le afi ma la, ame aɖewo woɖɔ kuku aŋutiɖiɖi, eye amea ɖewo ɖɔ kuku ʋɛ̃ eye amea ɖewo ɖɔ kuku egbemumu.

Amewo nɔ gbɔsɔsɔ aɖe me eye wonɔ mɔ zɔm. Wonɔ zɔzɔm le tagba aɖe dzi yike ɖevi wole eme. Ame tsitsiwo le eme. Wòle bagi ɖe asi. Nyɔnuwo kɔ nu kɔ bla ta. Ame aɖe zã nu ɣi, ame aɖewo zã nu yibɔ. Ame vovovo kpla bagi ɖe dzime. Ɖevi aɖe ʋu du kplɔ etɔwo ɖo

Eŋuwo nɔ mɔdodo gã aɖe dzi afi si wo wɔna hoŋliŋli le. Wole hoŋliŋli me yi ke amewo le afi ma nɔ wo kpɔm. Ye ŋutsua le afi yi e ŋutsu aɖe le afi sia si le aflaga ɖe asi ye eŋu aɖe amadede vovovowo le wo ŋu. Eŋua ɖeka le ŋgɔ na kpɔtɔe wo.

Amewo le mɔ zɔm eye woyina ɖe keteke ɖo ƒe. Ketekea bubuwo va dzo eye eɖewo ga gbɔna eye sukuviwo tɔ ɖe emɔ to nɔ keteke la dzɔm ne woage ɖe eme. Amewo le afi ma le mobal ɖe asi eye wo nɔ asi tem ɖe edzi. Ame aɖewo hã nɔ eha sem.

Amewo ƒoƒu ɖe sewɔtakpeƒe me eye ame bubu aɖewo le afi manɔ foto ɖem wo eye ame aɖe nɔ anyi eye kɔmpita le egbɔ eye etsinono hã le egbɔ.

Atikɛnaƒe eye nyɔnuawo va atikɛ xɔƒe. Wonɔ nyɔnu si nɔ atikɛa nam le henɔ nya gblɔm na er nyagã eye nyagã eɖo mo ta nɔ nyawo sem ale si woyina atikɛawo zãgee. Nyagã bla ta.

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe exɔ aɖe me. Ame aɖewo nɔ anyi. Kɔmpita le akɔme na wò eye ŋutsu aɖe tɔ ɖe anyi nɔ enu fiam ame kpɔteawo le akpa dzi eye ame bubuwo nɔ ekpea dzi kpɔm. Enu bubuwo le wogbɔ le ekplɔ dzi abe nuƒomɔ kple kɔpu ene.

Amewo sugbɔ ƒoƒu ɖe teƒe aɖe le xɔme, ŋutsua nɔ ha dzi nyɔnua nɔ akpe sim le dzidzɔkpɔkpɔ nyui aɖe me, ɖeviwo nɔ wo kpɔm, ame tsitsi nyɔnutsitsiwo le afi ma wo bla ta ame aɖewo ɖɔ gaŋkui aha vovovo aɖewo nɔ wo gbɔ le kplɔ dzi.

Hunyahunya aɖe dzɔ le ame gbɔsusu aɖewo dome le eƒuƒoƒo, eƒuƒoƒe aɖe. Eye ame bubu aɖe lé zikpi ɖe asi be yeakɔ ƒo ye nɔvia. Eye ame bubuwo hã wole afi ma nɔ, enɔ lém ɖe agbadzi. Eye ame aɖewo nɔ wo dome dzram ɖo, wonɔ wo hem ɖa le o nɔnɔewo gbɔ.

Amewo nɔ hatsotso aɖe me eye wonɔ mɔdodo aɖe dzi. Wòle dzidzɔ kpɔm. Wòle nɔnɔme tata vovovowo ɖe asi. Ame aɖe le kaƒomɔ ɖe asi eye wole atsyɔe ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wodo awu dodo vovovowo. Ame aɖe ɖɔ kuku, ɖɔ gankui eye bubuwo hã le flaga ɖe asi.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃a wonɔ anyi ɖe xɔ aɖe me, ye wokɔ nu ʋi kɔ bla afɔ na ŋutsua eye wobla bɔ woame eve na nyɔnua hã kple enu ʋi eye nyɔnua do awu ʋi eye ekpo aɖe wɔamitɔwo ƒe kpo aɖe nɔ ŋutsua gbɔ le zikpui me.

Amewo nɔ gbɔsɔsɔ gã aɖe me ye wogbɔna va teƒe aɖe eye kpovitɔwo nɔ asi ɖom wo dzi, wonɔ ŋiŋli wɔm ye kpovitɔwo nɔ asi ɖom wo dzi. Gbadagba lé tu ɖe asi, eye woɖɔ kuku dzɛ̃ hetsɔ ŋɔtitsiɔ nu kɔ tsiɔ ŋɔti.

Edu gã aɖe me eye etɔ gã aɖe le edome zã na wo, edu me nyakpɔ exɔwo le duame vovovo asamu xɔwo kple anyigbaxɔwo dɔwɔƒe gãgãgã wo le afi ma eye wokɔ zigli vovovowo tsɔ gba xɔe.

Yameŋudzeƒe, yameŋu aɖe dze eye ŋutsu aɖe nɔ dodom tso yameŋua me, ame gbɔsɔsɔ aɖe nɔ afi ma nɔ nutsua lém ɖe agbadzi. Nyɔnu kple ŋutsuwo, ame aɖewo bla ta kple nu ʋi eye nyɔnu aɖewo wɔ ɖa ɖe ta. Wovɔ kpla bagi ɖe dzime eye ame aɖewo lé kaƒomɔ ɖe asi nɔ asi tem ɖe edzi.

Amewo ƒo ƒu ɖe agbɔsɔsɔ aɖe me eye wonɔ akɔdam eye ame aɖewo nɔ fli me nɔ dzɔdzɔm nɔ lalam be yewoade yewo ƒe akɔ ye ɖekadzɛvi aɖe tɔ ɖe akadaɖakavia gbɔ nɔ agbalẽvia dem eme eye woto ŋuwo ɖe afi ma.

Nutata vovovowo le afi sia. Nutata abe yameŋu, kaƒomɔ, nuŋlɔti, gaŋkui, afɔkpa, kuku, gaƒoɖokui kple nu geɖewo.

Afɔku dzɔ le emɔ dodo aɖe dzi eye amewo va ƒoƒu ɖe afima nɔ ame siwo xɔ abi kple ame siwo ku la ɖem eʋu eye kpovitɔwo nɔ afima nɔ wo ŋuti dzɔm. Amewo kɔ ame kuku aɖe ɖe asi kɔ yi dede ge eʋua me.

Amewo ƒoƒoƒu ɖe exɔ aɖe me eye wonɔ dzidzɔkpɔkpɔ nyui aɖe me eye ame ɖewo nɔ nyi ɖe anyigba bubuawo tsa titre do abɔ ɖe dzi eye wowɔ atsyiã vovovowo. Ama ɖewo ko ame ɖeka ɖe dzi. Ame ɖe lé afɔ nɛ le megbe eyame ɖe nɔ akpe sim.

Edɔdaƒe eye amewo va edɔdaƒea sugbɔ. Wonɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi eye ame bubu aɖewo le atsitrenu nɔ afi ma enɔ foto ɖem wo eye edɔyɔla kɔ enuʋi kɔ tsɔ ta eye wodo awu ʋi legbe. Enu edɔyɔnuwo le eƒe akɔme.

Amewo le exɔtuƒe ye wonɔ xɔ tame. Ame aɖewo nɔ ega blam ɖe exɔa dzi ye ame bubuwo hã nɔ atsitre nɔ wo kpɔm. Ŋutsua le atsitre ɖɔ kuku ye wobla gaƒoɖokui ɖe alɔnu.

Amewo ƒoƒu ɖe afi ya eye wonɔ eŋu aɖe ƒe ŋgɔ, nyɔnu aɖe kple esrɔ̃ wole afi sia eye wo via nɔ ŋgɔ na wo eye wonɔ abɔta ƒoƒo wɔm na wo via, enɔ nu fiɔm ɖe ŋɔti me.

Nyɔnu aɖewo le gbadɔ aɖe te ye wodo awu vovovowo. Nyɔnu ɖeka lé agbã ɖe asi eye wonɔ nu kom. Nuɖuɖu vovovo, atikutsetse vovovowo le wo gbɔ ye atikutsetse le afi ma abe akɔɖu, atɔtɔ kpe nu bubu geɖewo. Ame bubu aɖewo le megbe wodo awu ʋi.

Exɔ me, xɔ me nyakpɔ, enukpɔmɔ le glie ŋu, aɖakago aɖe le axadzi nɛ, enu vovovowo le me, seƒoƒo le me, agbalẽwo le me, nu bubu aɖewo hã woganɔ me aba bɔbɔe aɖe le axadzi nɛ, ekplɔ vi le ŋgɔ nɛ nu vovovowo le dzi.

Suku viwo kple woƒe nufiala wò ƒoƒu ɖe teƒe aɖe le agbɔsɔsɔ me. Wonɔ fefem eye wole ampe tum eye woƒe nufiala bubuwo hã nɔ woakpɔm he le nukom.

Amewo sugbɔ le hatsotso aɖe me le ekpɔa ɖe me eye amea ɖewo nɔ anyi, amea ɖewo tsatsitre, amewo nɔ dzidzɔ kpɔm, bubuawo ɖe awu, lé woƒe awuwo ɖe asi nɔ dzidzɔ kpɔm, bubuawo hã lé woƒe kaƒomɔwo ɖe asi nɔ enu lém ɖe agba dzi.

Amewo le dɔyɔƒe eye nyɔnu aɖe lé ɖevi ɖe asi eye ame bubu hã nɔ abi dom na ɖevia eye bubu tɔ ɖe nyɔnua megbe, wodo.., wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovowo me eye nyɔnu si lé ɖevia la, etro ɖa ɖe ta.

Amewo tsa tsi tre ɖe exɔ ɖewo tame. Eye wonɔ mashini aɖewo dam ɖe exɔ aɖewo tame. Wodo enu vovovowo. Bubuawo ɖɔ kuku. Eye amaa ɖewo le atsi tre. Amaa ɖewo nɔ anyi eye dɔwɔnu vovovowo le wogbɔ.

Wo ha dzi le eʋe ɖum, wodonu vovovowowotsɔ egbewo kɔ wɔ nanewoe, wodo dzonu kukuwo ɖe ta, ŋutsuvia le ŋuƒom amewo le emegbe le ha dzi nyɔnuvia le emegbe.

Amewo ƒoƒu ɖe xɔa ɖe me. Eye wonɔ agbɔsɔsɔ me, wonɔ srɔ̃ɖeɖe aɖe wɔm. Nyɔnu kple ŋutsuwo le alɔlele wɔm. Ame le atsyɔ̃ɖoɖo vovovowo me. Esrɔ̃ɖelawo nya kple ŋutsuawo do nu ɣi eye nyɔnua ƒe awu nye awu ɣi ʋlaya aɖe eye ŋutsua do edzi kple anyi.

Amewo ƒo ƒu ɖe ati aɖe te eye edɔyɔlawo va wogbɔ eye wova nɔ atike nam ɖeviwo. Nyɔnu aɖe lé ɖevia ɖe asi eye wole abiu dom na ɖevia. Eye nyɔnua kɔ ŋɔtidonu kɔtsyɔ ŋɔtinu hebla ta eye dɔyɔla ŋutɔ hã tsɔ ŋɔtinutsyɔnu kɔtsyɔ ŋɔti.

Sikakuƒe, amewo sɔgbɔ ɖe afi ma, agba le wo gbɔ, aŋeto le wo gbɔ, sofi le wo gbɔ, ŋutsuwo dɔ kuku, ame aɖewo le dome ame aɖewo ɖo asi ali esti le agbawo me

Kɔƒe aɖe me. Ame aɖewo le kɔƒea me. Woɖo aba nɔ anyi ɖe edzi bubuwo nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye woƒe nudodowo le atsɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Woɖo kuku ame aɖewo wode dzonu alɔ kle akɔ. Nu ʋi aɖewo le afɔ kple alɔtsinu na wo.

Le kɔdzi xɔme. Ŋutsua bɔbɔ nɔ anyi ɖe ekplɔ aɖe nu eye nyɔnua eve aɖe tɔ ɖe egbɔ eye wò nɔ wo nɔnɔewo ƒe ŋkume kpɔm eye nyɔnua le gbalẽ ɖe asi hele nu ŋlɔm ɖe edzi. Ŋutsua Do asiwuie.

Kɔƒe aɖe me eye ɖevi aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔa godo eye tsiŋu aɖe to ɖevia gbɔ va yi. Gbeɖuɖɔwo nɔ tsia me kple nu geɖewo le tsia me eye menyakpɔ o. Ame bubu aɖe hã tɔ ɖe afi ma nɔ nu kpɔm.

Amewo ƒoƒu ɖe afisia ye wole atsyɔ̃e dodo vovovowo me. Ame ɖewo nɔ anyi eye ame ɖewo tsia tsitre ɖe wo megbe, ame aɖewo do awu he gbugbɔ kɔ nu tsyɔ̃e akɔta nawo. Ame aɖewo ƒo ɖa eye ame aɖewo ko eta.

…enu vovovowo le xɔ me, zikpui le afi ma, xɔmekplɔ le afi ma, seƒoƒo le xɔ me, nu sia nu le, kaɖi le dziaƒo, nɔmetata vovovowo le glia ŋu.

Sukuviwo ƒoƒu ɖe ati gɔmɔ eye wonɔ fefem, nyɔnuviwo nɔ ampe tum eye woto flu ɖe wo megbe, eye woƒe nufiala aɖewo hã le adzɔge le wo kpɔm eye wo nɔeviwo va tɔ ɖe wo gbɔ nɔ wo kpɔm.

Hunyahunya aɖe dzɔ le ame agbɔsɔsɔ gã aɖewo domi eye ame bubuawo nɔ asi dom ɖe wo nɔnɔewo gbɔ eye ame aɖewo nɔ wo domi nɔ wo dome dzram ɖo eye kpovitɔwo aɖewo tɔ ɖe wo megbe wo hã wo le agbagba dzem be yewoa geɖe wo dome ne yewaodzra wo dome ɖo.

Wonɔ hatsotso gã aɖe me eyike wole emɔ dzi, wosɔ gbɔ, amo do nu vovovowo, amo lé nɔnɔmetata ɖe ɖe ekɔ ɖe ya me, eye ame aɖewo ɖɔ gaŋkui, ame aɖewo ɖɔ kuku, ame aɖewo lé aflaga ɖe asi.

Ameha aɖewo le xɔ kɔkɔ aɖe gbɔ, ɖewole atsitre, ɖewo bɔbɔ ɖewo dze klo kuku le ta na ŋutsu aɖewo le wo dome.

Amewo le hatsotso gã aɖe me wole efli me woyina ɖe teƒe aɖe eye nyɔnu aɖe lé wɔmitɔwo ƒe kpo ɖe asi eye ŋutsuawo do awu legbe ameaɖewo bla ta eye am aɖewo ɖɔ kuku, eye kpovitɔ aɖe hã nɔ wo ŋuti dzɔm, kaƒomɔ le ali dzi nɛ.

Amewo ƒo ƒƒ ƒu ɖe exɔ aɖe me eye nyɔnu aɖe nɔ atsitre eye wònɔ enya aɖe gblɔm na wo eye amewo katã wonɔ anyi ɖe zikpi dzi eye wole atsyɔ̃ɖoɖo vovovowome. Nɔnɔmetata aɖewo le exɔme le egli ŋu.

Nyɔnuwo ƒo ƒo ƒu ɖe aƒuta le agbɔsɔsɔgã aɖe me eye ame aɖewo le etsiiila me eye bubu aɖewo ɖo avɔ ɖe anyigba emlɔ anyi ɖe edzi. Amewo do awu, bubuawo momedo awu o eye ame aɖewo nɔ anyi ɖe ekpedzi nɔ nu kpɔm.

Ŋutsu kple nyɔnu wonɔ ɖe ati gã ɖe te nɔ eya xɔm, yike egbe ƒo xla wo. Wo pakɛ eŋu ɖe ɖe afi ma ye wowɔ naɖe ɖe eŋua tame abe gbadɔ ene. Ekplɔ le woƒe akɔ me, wonɔ nu nom.

Nyɔnu aɖe le mɔ zɔm eye wotɔ ɖe e yameŋu ɖoƒea eye wonɔ nane kɔ dɔm asi ne ŋutsua. Nyɔnua lé vi ɖe asi eye wokpa bagi ɖe dzime eye bagi bubu ganɔ eƒe axadzi. Ŋutsu aɖewo tɔ ɖe afi ma eye ŋutsu si wole nua kɔm de asi na to ɖa yɛ̃ʋi ɖe ta.

Amewo ƒo ƒoƒu ɖe etsia aɖe me eye wole dzidzɔkpɔkpɔ gã aɖe me. Wole tsi lem, nyɔnuwo, ŋutsuwo kple ɖeviwo, ame do awu, ke bubuawo hã womedo awu o, amewo le tsia me, womlɔ anyi ɖe etsia me ye ame bubuawo le atsitre le etsia me.

Amewo ƒoƒo ƒu eye wonɔ exɔ tum eye. Wòle eba nɔ blum eye ame aɖewo le anyigba eye ame aɖe le exɔ la tame eye ame aɖewo le eba la kam kɔ nam amesiwo le exɔ la tame eye ŋutsu ɖe le agba ɖe asi eye amewo do asiwuie.